Coridi diza asay keeththa gaaththan tamarishe diza ista sinththa issi adezi tamarishe dizees.

Keehi lo7iza keeththa gaattan dumma dumma miishshi beettes nam7u indoti wodoroza duutishe diza

Kaamezan gelishenne woxxishe diza asay beettes izappe gundde baggarakka kaame dizes.

Keehi lo7izinne malaaalizi keexettoza pooqe keethazi beettishe dzizesekko woraykka beettees.

Keeththa sinththa asata sarotidinne ciisha oyqqiza yelaga nayti beetizakko.

Gamo dere qonccisiza gamo dungguza ma'ida cimati irxxa mmataza oyqqidi diza

coridinne keeththa gaathan utthidi diza asay beettees paranchetikka ista gathan diza

Doridinne paranja asaynne abasha asay issipe eqqidi haasiyiza.

Cimidi issipe payzon corizi uthiza asati beethizakko gamo dunguzakka maa7iza asay istha gaathan dizes.

Keehi githa pooqe keethazi beettees iza sinthan kaame ohgezi dezes oge bolla kaaameykka dees.

Mithappe oosettiza tukka wudilaza caddishe adde asati beettiza

Nam7u adeti oydezan uthidi diza istha sinthara xarphezaza warqatazi dees.

Coridi diza asay uthidi dizees,eqqida asaykkaistta gaathan dize uttida asati bantta qoodhen dungguza wothida,

yeekkiza yeeko keeththan coridi azazanidi yafaran uthidi asay dees.

coridi asay oydo bolla uthidinne xobishe deeththees hessikka lo7okko

adde asaynne indo asay issife uttiri diza gaamo dunguza maa7iza

Coridi diza asa gaathan naxalaza ba huuphezan qachidinne haasayishe diza addezi dees.

Keehi dalgga woykko dembba bessan haaththay gogishe dizayssan asay aadhishe dees.

haaththa xabozan shuchchaza bolla eqqidinne naxala mayti dizasati beetosona

keehi gita keeththa sinthan pengezi moosethi dizizees pengeze bolla ceele dizees hessa pengezachin indoydawus

Teedi afiro iza maccasera nam'u naytara kareththa kanara diza.

Kaame ogezan coridi asati eqqidi tiza yela ganaya ista gaaththan dawus

haarere geliza pengezi lo7izi gita gizizi beettees

dumma dumma qomo qommozi buddenaza bolla ustazi qaareera beettishe maanas lo7ees

azinaynne macasiya nam7u naytha oyqqidi issi maray diza maa7o maa7idi diza

Keeththzi sinththan miththappe giigida pengezi beetizees. kasse wode tophiya tukke keeththa gizayssi inglizathora dees.

issi addezi eqqidinne xeellishe dizees issappe gunda baggara keeththaza dizees

xuke uizasine biratappe oosettiza jabanazi sampazinne shaashshasi beettees

biithappe cadettizi keexettiza keethtazi beettees pengezikka xawulazappe oosetidi dees

Salo medhan disttettida keethi beettizees penggezan guutha nay eqqid dees.

Coridi yafaran eqqidi diza yelaga inddo nayti mela dembazan diza.

gamo dunguza ba qoodhen yaggizi harpa addey daddishe dees

Keehi githa shuchazi beethizes izappe gedera shuchappe keexethida keethazi dizes.

azinaynne macaashiya banaa tookada misilen peethosona

Shuchchappe keexetida keeththay beetishe dizayssakko.izappe gundera dumma dumma katamazi dizees.

oosetishe diza keetta sinthazan adde gershe dizees nam'anthu addey iza sinthan eqqidi xeellees

qaretiza gutha nayti gitazaara curqama'u maydi eqqidi diza istika hiyeesa

Inddo mishereza uttadanne tukkeza pentisashe dadus. Sinekka beetees.

ipodi gizayssi amarathora xaafethidi dizes kafo qafezi miziletizes

nam7u yelaga indo asati oyde bolla uttizi semene giza bursaza oyqqidi miicishe diza

Issi geela'o Indo dizara maxafazan eqadanne xelashun dadusi.

Weybo gizayssi ingilizatora xaafettidi beettishe dizessekko

Englizathora research gate gizaysi xafetidi dizaysako haysika engilizathora

keehi jalga keeththa gattazan duulatishe diza asay beettizes istika lo7iza

Issi addezi qaalaa cooshincha oyqqidinne haasayishe dezeysikko heysikka lo7ees.

Dumma dumma miishazi beetees indonaya mobaaleza oyqqada dumma dumma mobaalekka ezis xaphon dees.

Botha sati woyko paranjati issi ayiya xaphon eqid diza izika puteneko, iza sinthan qala coshinchiy dizes, asa nas hasa'ishe dizesi.

Nam77u asati uttidinne xeellishe diza isttikka bantta ayfen menexxine wothida.

katama gattas cugan cugan yafaran pooqe keettazi beettees korontes supezinne corobe beettees

kame gattazan tama oyqqidi ciicishenne lootishe diza asati beettiza

Toophiya abbaya theqetozi bettishe dizeesse heessika keehi githa

Dembbazi beetees. miththikka dizees.koronthe miththazi wulidi dizees.

Denbaza bollan xaaxati xaaxati citan citan koronte shopozi dees.

Keehi githa koronthe gaanezi corizinne cugan cugan dizayssi beettes.

koronthe gaaniza birshizanne qachiza asati beettiza histika dhoqu giza go7a immiza

keeththa gaattan dumma dumma koronthezi dizayssi beettees heedzdzu asati komputereza xeellishe diza

katama gattazan dumma dumma miishazi beettees motorezi tuke uyiza asati motoro bolla uttiza na7azi beethosona.

Nam'u asati betosona ista gatha issoy ade hankora maca

Ha'i wode qanxxidayssa gizayssi amarathora dizeese. mobalezikka beetees.

Dumma dumma birazi beettizes hayssika keehi Gita bira payzokko

Gibra cigo dumma dumma darajazi paydzo beettizayssi dees ichashu laythappe kase dizayssa bessees

shichappe qoxettidi giigiza ogey beettizes keethika keexettishe dizees.

Keehi lo7iza xolqqiza keethagaathan oydezinne xarpheezazi dizayssa bettizes korontteyka thizees.

Takise gizayssi ingilizathora xaafettidees maxaafazi lukezi ulan dees.

keeththa gaathazan dumma dumma miishshati beetishe dizayssakko haaththzi asazi dizees.

cugan cugan yafaran suutha meray diza kaameti eqqidi diiza

Coridi asay xuntta sohora hemettishe diza payathetha naagiza woykko poolisiya istha gaathan dawus.

Tama qoho teqqiza oosancha addezi suutha meray diza ma7o may7idi qopphe woththidi haasayishe dees.

koronthe toyssizanne eettiza asati woykko thama qofoppe nangiza asati karethamau maydi issife uttidi diza

paydon coridinne karetha maa7o maa7idi keetha gaaththan asay utides

keeththa gaattaza coridi asay tophe bandiranne belxigina parthe malata oyqqidi dhoqu ooththizi ka7ishe doosona

Dembbaza bolla pooqe keethazi bootha qalen thisttettidi oosettidi wurides.

Oyddeza bolla uttidinne xarphezazan yuuyidi uttida asay dizezes. Istikka paydon coridi dizakko.

Gita kethazani cugan cugan uletidi diza peroza cora asay xomosishe diza

Dumma dumma mishazi Keehi lo'id betes, hesika keetha gathazana ,koronteyka xompishe Des.

Keehi githa keeththa gaathaza hessika pooqe gaathan coridi asay des.

keehi gita pooqe keetazi beettishe dizays lo'iza ciishshazikka iza sinthan dees

keehi dalga keeththa gaaththan dumma dumma miish beettees xarphezazi oydezi korontezi beettees

keehi githa aakko keeththa gaattazan heedzdzu adde asati haasayiza

Dalga keeththa gaththan eqqidinne ba kushe qumulisi paydoncoridi asati eqqidi diza

Keehi githa pooqe keethazi beethes heysikka booththa meray dizes.

Utidi eqqidinne misile dandishe diza kuuthasaynne woggasay dizees

Coridi asay payateththa naaganas gidine payatetha naagiza asay filgishe saketiza asa dizees.

Issi addezi haakime keeththa narpe caddishe dees

Coridi diza asa ayfe pilgishenne xomoosishe diza haakimethi beettize.

keeththa gaaththan oyddu asati diza nam7ati adde nam7ati indokko

Ayfe payateththa naagiza asati ayfeza filgishenne shukishe dizayssi beetees.

Oyddu assati mashaza oyqqidi keeke qanxxishe dizakko hessikka lo7ees.

coridi saketiza asa gaattazan dumma dumma asati eqqidi diza istikka hospitalen diza

Issi addezi booththa ma'o ma'idinne qala cooshincha ba doona matan dizayssa hasayishe dees.

guuthanaytha oyqqada diza aaya beeththawus haakimezikka na7aza narpe caddashe dawus

Dalgga keetha gaathan coridi paydon asay oyde bolla uttidi diza.

dumma dumma indo asaynne adde asay eqqidi sinthan haasayishe diza adde xeellishe diza

Keeththa gaattazan coridinne uttiza asati beettiza istika dizay hospitaalenna.

Coridii kaame xaphon asay eqqidi dees puuthezikka ista gaththan betees

oge bolla kawo osancha asati hemettishe coridi beettiza

keetta beettees iza sintan ase hemetteza ogenne kaame ogezi beettees issi addezi hemettees

Buuraza ollazappe woykko asi hemettiza ogezappe pittishenne dumma dummaba oottishe diza.

Coridinne eqqidi haaththa gogishe dizayssa oyqqidi dizade xeellishe diza asay

Kehi gita kawo ushanchasi bantaqoodhen dunguza wottidi girgiza xeelli sheddiza

Keeththa gattazan coridi asay dizayssi peetees maashineza birshishenne qachishe deza.

Dumma dumma miishazi beettizees oyshappe doosettiza keeshezi kooththazinne beettizees

Guutha nayt tamiraza keethazi bestest, haysaka eta axirezako.

Ketha kodazi coridi diza asati xelishene iza yedhidi diza

Coridi indo asathi akafazanne dumma dumma biitha bookkizayssa tookkizi warqatha oyqqidi doosona.

Keeththa sinththazan pude keyida darajazi beetees. hage keethaykka keehi lo'ees.

Keethta gattazan nam'u yelaga indonayti diza gamo dunguzay ista xapon dees

gita kawo oosancha asay uttidi dizaa ista gaaththan xela7oonekka kebere dees

keeththa gaaththazan adde asaynne indo asay banthaqoodhen gamo dunguza woththidi haasayishe diza

Keehi gitta pooqe keettazi beetees undzeera masto hintiza pooqe keettazi dees.

Badala gaaththan harumishenne puuteza tokishe diza cora asay beetees.

cora asati banta qoodhen gammo dunguza woththidinne keeththa gaaththan diza

toho wodorozan xaaxi xaaxidi qachi wottidi dizayssi beettizes

Keththa sinthan issi addezi qaala cooshinchaza bolla haasayishe dizees iza mathan asi dees.

Dalgga keetha gaathazan dumma dumma oydenne xarphezay dizayssi beettishe des.

Pirdiza ketha gathan shamaza ethishe diza asati betosona istika indone ade

Pirde keeththan diza malatazi beetes. hayssikka tummanne worduwa shaaiya malatazakko.

Keehi gitanne dalga gaathay beetes , hesika bootha.

issi aaddezi qaala cooshincha oyqqidi haasayishe dizees issikka pirda keeththa ooththizadekko

pedraale pirda keeta malatazi misiletiz diiza misile beettishe dizees

Almayo alta giza adezi oydezan utidinne ba sinthani waraqata bolla xaafishenne xelishe Desi.

Coridinne madirakkezan eqqidinne timirtteza ongida asay anjetishenne ba kushiya dhoqu oothidi qqala gelishe diza.

Issi addezi eqqidinne madirekezan haasayishe dizeskko hesinne tummanne worduwa shaakiza keethaza.

katama gaththazan pitoza peexam oyeqqif i pittishe diza asathakko hayssati

katama gattazan diza buuratha pittizi aaththisenne katama geessishe diza asati beettosona.

Buura katamaza gaattazan pittishe peexa oyqqidi corididiza asay beethes.

nam7u kaamezi oge bolla bishe dees issinthoy booththa kaame nam7anthoy maathamedha

Dembbaza bolla coridi keeththa sinththan buuraza pitishenne issi bolla shiishishe diza .

Maataza gathan haathazi goggishe dizayssa buuraza pithishenne haathaza efishe diza asay des.

coridi asay wuraza buucishenne qeexishe dizaasay beethees sekeera coridi dees

keeththa gaththazan oyddu adde nayti oyde bolla uttidi komputere xeellishe diza

Payda mattawoqezan yalaga na7azi dizayssi beetees hayssika keehi lo7ees.

Agina misatiza miishazi mishilatizees keeththaza bolla dizees idmu barek gizayssi beettees mathawuqe faydazikka mishilatizees

Coridi indo asaynne adde asay yelagati eqqidi misile booththa waraqata dendishe diza.

Gamo dunguza danizaysa mayo mayida adaeyi eqidinne qala coshinchza oyqid hasa'ishe Desi.

Nam'u kawothi lo7iza keeththa gaaththan uthidi diza aybeyamede izaara dees

Issi addezi bootha qophe wothizi bootha maa7o maa7idi qaalaa cooshincha bolla haasayishe dizes.

Kaame bolla thophe banddira oyqqidzinne gamo dzungguza gixxiza asay kaa7ishenne miiccishe kaamera yiza.

biitappe garsan booketizi ke'iza mineralezi hessikka daymende zaggizayssi beetees

nam7u paranja addeti eqqidi diza istika sinthan darajjay dees horphphilekko

Kathama gaathazan kaame oge xaphoazan issi addezi qaala cooshincha ha pulaasishe dees.

Issi addezi coridi dize asas sinthan eqqidi haasayishe dizees dunguzikka maa7ides.

dhoqugiza kawo osanchati dumma dumma miisha xumoosishenne haasishe pishe deza

Guuthanata nam7ata sinthan oyddo asati gitta asati diza wodorozakka issa sinthan duuthanas qachishe diza.

Keeththa sinththan ogezan asa nayti heysikka githati thobbishenne haasa7ishe dizakko keethikka dizes.

Kaame nanggiza asati woykko tiraafiketi xeellishe dzizakko heyssikka kaame payyatethaw go7a immees.

Dere saroteththa woykko payatetha naagiza asay woykko pooliseti coridi uttiza istta sinththan oydde dees.

tophe bandirazi tugeha tophe bandira daanizayssara iisipe dizese keeththikka dizes

Issi addezi ba kusheza dhoqqu ooththidi haasayishe dizessikko iza xaphone tophe bandirazi dizees. Izikka fediralekko.

Dzere sarothetha naagiza asati woykko pooliseti keetha gaathan coridi dziza.

Cugan cugan tophiya padiraaleti hemettishe yafaran yafaran masare oyqqidi diza.

Dere payatetha woykko sarotetha naagiza poolisenne trapike asati eqqidi coridi diza

Coridi saroteththa naagiza asati woykko pooliseti cuggan cuggan eqqida.

Kaame gaathazan inddo tiraafikezi eqqadanne duge wodhashe isttara haasayashe dawus.

tirafikezi kame gaththan diza asa kushe dhoqu ooththidi sarothishe dizayisekko

Coridinne yafaran eqidi diza asati betiza , istika federaleko , sa'anka masarey Des.

Keeththa gattazan poolise asati indozinne addeti uthidinne eqqidi diza.

Timirte keeththa daanizayssan dere paayetetha woykko poolisi asati asa gaathan coridi diza

Oyddu asati issippe yafaran uttidi diza istta gaathan issoy poolise.

Kita woykko dalga keeththa gattazan dere harotetha naagizazati histika poolisenne pedraaleti diza.

Dembbaza bolla issippe asay coridi uthi wothide istta sinthan ichaachu oyde bolla uttidi haasayishe diza.

Coridi asay istika polisetine gamo dunguza mayida asati dabo qanxishe dizako

denbazan yeekkishenne hup oyqqidi azazanishe diza asay peeththosona istika asi hayqonta aggenna

Keeththa gaattazan suutha meray diza oyde bolla nam7u asati uththida.

keeththa matan gita kawo osancha asay xomoosishe dizessakko

Yeekkiza ye7okethazan utthidi yafaran yeekkishenne azazanishe diza

Dalgga gosha gadeza watazan biita goyiza kaamezi goyishe dizees.

Issi addezi oydezan uthidi dizes izappe kuyeera dummaduma miish peettees.

Heedzdzu kawoti xarpheza bola xaaphishe bantta oyden uttidi diza aabikka dees.

Nam7u paranjati sarothettishenne xeellishe dizakko doonal tiramppeyka dizees.

mithappe keexxettiza keeththa gaathan indo asay coridi oyde bolla uthidi diza

Muuze caanidi eqqida kaame miyyen coridi asati misile denddishe diza.

Keehi githa kawo oosancha asati wodoroza duuthidinne ufayxishetiza

Issi addezi eqqizinne mazirekeza daaniza haasayishe dizeesikko izikka be ayfen manaxire wothides.

yafaran coridi asay utides istafe guyeera hayqqiza asa misile shaamara dizes

Itiyophiya woykko Tophiya kasancha ma'o ma'iza kuwaase kaasancha nayti dembazan ka'ishe diza

keeththa gaattazan ma'o dzunguza bantha zokko bolla wotthidi maa'e calaza ista gathan maaidhi dees addes

Coridi dalga keeththa gaattazan oydo bolla uttiza guutta tamari nayti timirte keeththa gaaththan tamarishe diza

kasama gaaththazan okke bolla hare gaareera laagishe dizayssi beeththees

Dumma dumma katha hayfezi cugan cugan dooretidi dizes shunkurtho doono timatimeti doossona

keehi gita dembazan oyddu asati diza ista gaaththan issindoy dawus

Katama gattazan dumma dumma miishi beettees haregare bajaje poeq dizees

giigiza dalga dembazan oyddo asati deza indoy ista gaathan beetawus

Bochoppe sinthe baggaara dembbazi duzayssan issi medhay diza maa7o maa7idi eqqidinne uttidi diza.

Booththa maa7o issife coridi mayza yelaga nayti eqqidinne uthidi diza..

wora gaattazan maata keetthazi keexxettizayssan asati bishe diza

Bootta ma7uwa maa7ida yalaga nayti issippe eqqqidi xeelishe diza.

issi medha dunguza diza maa7o maa7idi adde indo asay dees

nam7u yelaga indonayti eqqidi diza istika woragathan diza

Abba bolla bishe diza adde naytinne inddo yelaga asay coridi misile dentishe diza.

Kei aakkonne kitha bochcho bolla oosetti sheddiza bessa yela ga naazi ba kushe zamicizi misile dishe dees.

issi addezi eqqidinne ba kushen haylasho oyqqidi xeellishe dizassakko

Sossoroppe goggiza haattha xabozan shuchcha bolla eqqadanne masinqa woyqqada booththa maa maada yela ganati doosona.

yelaga nayti salo dhoqo gidi kushe denthidi guppishe denba bolla diza

Ha mitazanne ya mitazan qashetidinne diza kulo bolla issi na'iya ichada dawusi.

Nam7u yelaga nayti wura gaththan diza issoy maraxine wothides.

adde asaynne indo asay coridinne shuchcha xapon eqqidi dizakko

Keehi dalggannne gita gidida pochche beettees mithayka beettes dumma dumma miishay dees.

Yelaga nayiya gaamo dunguza ma'adanne shuuchcha bolla uttada wora gaatan dadusikko.

beche xaphon dzenbbazan issi nayiya bootha mawo ma7ada izippe gundzeera cora asaykka dizes.

Keehi githa wora gaathazan oyddu yalaga nayti bootha mayo ma7idi bantta kushe dhoqqu oothi wothida.

payida kessanas indo asayinne adde asay coridi dizaa ista gaaththan komputereykka beetees

Sunta xafishe diza asayi utid dizes, eqidi doseza oyqiza asay iista sinthan dizesi.

Cima inddo asay coridinne yafaran eqqidi dizakko isttikka lo'iza.

payda matawuqeza woykko oonatetha qonccisanas asa nayti mazggabetishe dizakko. hayssikka lo'o.

Keetha sinthan paydaza woykko payda mattawqe kessishenne istta sinthan uttida asay dees.

Payda matawoqe kessishenne sunta xaafishe diza asay coridi beettes

Inddo asaynne adde asay coridinne payda matawuqqe kesanas mazgabetishe diza

Keetha sintha payda matawuqe kessanas ba suntha xaafishenne dumma dummaba oothishe diza.

Payda dendishe woykko payda matawuqqe dendishenne eqqidi xeelishe asati diza.

Tamariza nayti yuunifrimeza ma'izinne payda matawuqqe kesanawus ista sinththan eqqidi diza .

indo yelaga lo7iza oyddu nayti beettiza ista gaaththan payda kessashe dawus

Payda mathawoqe kessishenne ba kushe mashinezan wottididiza aawazi beettees

Kowaase kaasancha nayti issipe eqqidinne hokkizi misile denzishe diza hayssika puura dere nayita

keeththa gaaththan suntha saabishe tizaassay uttizi dizees eqqidi baynta suntha istas oodishe diza

Kuwase kasancha nayti kuwase kasancha demban dizko , istika eqi utida .

Zambo wotanchchay banara woxizageta xxonidi issinththo keyidinne iza beetees.

kowaase kaasancha asati kowaase denbazan eqqidinne ka7ishe diza

Woletha dicha too kowaase kaasanchanayti issi addezaara eqqidi diza.

Isporte asay issi yaparan eqidine nam'u adeta hasayizasa siyiza

coridi asay dizees ista gaaththan gamo dunguza maa7ida asay dizees issi addezi qaala cooshincha haasishe dees

kowaase kaa7idi ongizinne xoonidi guppishenne issi naaza tookkiri diza

Kaame ogeza saykileza gooddishe diza asati beetiza isttikka xoonanassa.

Dumma dumma usha qommoti firije gaatan diza leemisos;-kookay dees.

Mobilez betishe dizes, ka'id ufa'etite gizays amarathora dizesi.

Keeththa gatan dumma dumma bire qommoti beetiza issi kushezi biireza oyqidi dees.

Waraqata woykko tammare dawutarazi betees. hayssikka tamaranas go'iza dawutara

Nam7u chayna asati diza issi karetha adde dees maashinekka dees.

Birezi paydoncorizi siiletizayssi beettizes iza keeththayka galal'o zaanizayssi beettizes sikko.

Heedzdzu asati madarakezan diza issoy woytho ekkidi ista gaaththan eqqides

Silkezi beettishe dizees zokkoynne ulo baggay beethcthees izikka samsinge silke.

Moobaleza bolazan dzumma dzumma amarathora xaafethizayssi beethizes heysikka saafarikoomezakko.

Keeththa gattazan shukatizinne kaqeti wottiza lo'iza ashoy beeththees hessika maanas go'izees.

keehi lo:iza keeththa gaattazan kaqeti utididiza maa'oy beettees

kaameza bolla dumma dumma miishshazi beetees ciishshazikka iza bolla dees

Kaame ogezan saykileza laagishe diza cora asay des hayssikka lo'ees.

katama gaaththazan dalga kaame ogezan matorizi sinthan bishe dizees asikka dizees

Abba bolla bishe diza asay paydon corridi uttiza isttika keehi cora asakko.

kaameza woykko baaburezan gelishenne kiishe asathi beeththosona

Kaameza bollan saketiza naaza aawazi sugidi galisishe dees.

Asathi gaareza uthidinne bishe diza esttikka nam7a haysikka tohoy hemettenna.

Biitha goyiza kaamezinne kaame ogeza medhiza maashinezi biitta bookkishe dees.

Ogeza bolla paydon coridi kathanne dumma dumma miishsha caanidi bantta zokkon efiza hareti beethiza

biitha bookkishenne giigishishe kaame oge loottiza maashine woykkokaame oothtishe dees

Keehi gitanne dhoqizi oosetiza phooqe keethazi cugan cugan dizayssi beetees.

keehi lo7iza katama gaattazi beettishe dizees pooqe keethazi mittazi beettees

Ketha sinthani oydu asati diza , issina indoko ista gathani

Keehi dalgga pooqe keethhazi betees. hayssikka gita pooqe keeththa iza sinththan asay dees.

Keehi githa pooqe keethazi cuga cugan oosettidi wuridayzi beettees.

dumma dumma maashinezi sansalata zaara qachishenne dumma dumma asati katama gaattan oottishe diza

nam7u addeti eqqidinne haasayishe diza ista sinthan dumma dumma miish dees

Katama gathazan oge bolla corid kaamey dizes, ongetibeyina poqeizika betes.

issi indiya maxaabaza oykkaza biireza ushachcha kushera haasiyashanne asara dazus

timirte keethtazan maxaafa nababishe diza tamare nayti beetees

Tamaridine ongidi anjo mayo cishatsra oyqida assy ketha gathan des

Ogeza billa hemettishe yiida asay beettees inddoykka addeykka istta gaathan de7ees.

Keeta gatazan coridinne yafaran eqida asay katha ekidi yidinne mishe diza.

dalga keehi aako keeththa giddon paaceza paacetishe diza tamareti diza

keeththa gaaththan cooridii adde asaynne indo asay uttidii tamarishe diza

Keehippe Gita aaho keetha gathan oydey dizes, haysika tamariza nayta oydeko.

Coridi qadafa daaniza booththa michaza dumma dumma asay iza gaatha gelishenne kiishe diza coridi asay.

Keetta gaaththan cugan cugan doorettizi maxaafay beettees nam'u asati issinaas maxaafa woytishe diza.

Xopiya hubekawol iza sunthaykka doktore aabi ammede coridiza asa gaathan dees.

Dalgga keetha sinthazan kaamee eqqidi dizes haysikka gelizayssa penggekko.

Timirte keeththa kaattan tamare guthanayti tamarishe diza.

issi addezi eqqidinne xeellishe dizazikko izappe gunthe baggara duufo bolla diza ciishshay beettees

Issi addezi indozas maxaafaza imishe dizees. Iza xaphon adde dizees.

gaatazan eqqidinne xaafishe diza uttiza asay beetees. borsazikka dees.

kaame ogeza ooththishenne giigissishe diza kaame dizees zarbekka biitha kammishe dizees

issi kithadezi ba kusheza oyqqidi haasayi shedises iza gunden coridi asay yafaran eqqides

bootta nam7u kaamezi kaame oge bolla bishe diza

Kaameza achen nam7u addethinne issi tirafikezi kaameza xeellishe diza.

kaame ogeza bolla oyddo asati eqqidi diza powulise ista gaathan deess

Ogezan ashawazanne haaththazan duma dummaba efishene siminthoza walakishe diza asay betees.

Ogeza kaashishenne ogeza lu7ettishe diza kaameti beettiza dillizekka dizes heysikka zarphe.

Ooratha kaame ogezi giigizinne oosethidi wurizayssi beeththees seken ooththi shediza kaamezi beethees.

Keehi gita bochcheppe gidora kaame ogezi dizees. kaamezikka bishe dees.

Keetha gaatha coridzinne maxaafaza xeellahe diza asay beettis.

Muuze xaphon diza heeran asay olla bookkishe diizakko.

Ooraththa keeththazi shuuchchappenne siminttoppe ashawappe kexettizayssi dizees iza gaaththan maashine dizees

bombappe goggiza hattaza guutha nayti bentha kushe meettishenne miicishe diza

wora gaattazan halandeza haattazara qoncishi diza amarathora arbamince wuha gizayssi xaafettizes hayssikka haattazakko

xawulappe giigizi medhetishe diza haatta tu bozi beettishe dees.

keehi gita haaththa shiisizayssi woykko tankerezi beetishe dizees. hayssikka go'ees.

Githa haatha shiishidinne teqqiza wogga keethazi dizees asaykka dees.

Haaththa bombappe carkane zaara duuqashe diza issi indoy beeththawus

Haatta shiishshiza woykko tankezi beetees iza xafon dumma dumma keeththazi dees.

haaththa efanas gukkonta mala go7iza haaththa tumbozi beettishe dizesse

guutha karetha nayti paydon cooridi haaththa ka7ishenne hemettishe diza

Kodhonte toyssizanne eethiza iza miishi beettizes haysikka xugethontha mala go7izes.

haaththa thankeza woykko boonoza bolla dumma dumma misile warqatazan beettees

Cugan cugan xaaxettidi koronthe shubozi woykko haatta tuubozi bettishe dizes.